Fi yaa, takpekpe yi ke míayi ava srɔ̃ nu, akpɔ nu eye míaɖu dzidzɔe nye teƒe ya, ye ame vovovowo wole teƒea. Wole fefe, fefe vovovowo fem, efem. Amewo le tsii, etsi ƒum, amewo hã le anyimlɔƒe le fefe vovovowo fem.